Iri kupenya miti mitatu mirefu ine makwande egireyi. Mudivi nechemuzasi mune maruva ane mashizha egirini. Jecha nderebhurauni. Pane bhenji rakareba rekugarira.